Zvikora zvendumure zvinodetsera pakubeurwa kwepfungwa dzevana vachiri vadori-dori, zvinoita kuti vakure vakangwara, uye vachikona kugarisana nevamwe muntaraunda.

Zvikora zvendumure zvadetsera maningi panyaya yezvefundo padera pazvo vana ava vanofundiswa netsika mitambo yavanoita vachinge vari pazvikora.

Zvikora zvendumure ,zvinodetsera maningi pakufundiswa kweanaya vachiri vadori dori veyikure vakatingwareyi uye njere dzawo dzakati bengeku.

Zvikora zvendumure zvinodetsera pakufunda kwemabhuku. Padera paizvozvo vanodzidziswawo mitambo yakawanda inoita kuti njere dzavowo dzibeuke.

Zvikora zvakawanda kunyanya zvendumure zvinopa anofunda zvikafu zvakaita sebota kana tii zvinoita kuti vana ava vadakarire kuenda kuchikora.

Zvikora zvapashi zvadetsera maningi pakufundisa ana adodori kuerenga mabhuku pamwechete nekunyora vachishandisa penzura kana makirayoni.

Zvikora zvendumure zvinodetsera pakudzidziswa kwemabhuku pamwechete nezvetsika namagariro uye mitambo inoita kuti vana vakure vakagwinya.

Zvikora zvapashi zvakaite sezvendumure ,zvinodzidzisa vana mitambo yakatsaukana inoita kuti vave vakati changamu pamwechte nekugwinya, zvichirwisa zvirwere zvakatsaukana.

Vana vechikora vanokurudzirwa kuva neutsanana pamwiri yavo pamwechete nenzvimbo dzavanogara kuti dzive dzakashambidzika.

Hurumende pamwechete nemapazi anoidetseredza vanosungirwa kuwanisawo zvikora zveshe zvisinei nekuti zviri kumaruwa zvivakwa zvinoenderanawo nemukore uno.

Zvikora zveshe zvinosungirwa kuva zvine zvikwanisiro zvakawanda, uye zvakakwana zvinosanganisira zvihlayo nematebhura anoshandiswa nevana pakunyora.

Ntaraunda yega-yega inosungirwa kuva ine mhatso dzekufundira. Pamwe chete nemvura yakakwana zvinoita kuti vanofunda vave vari vatano.

Ikodzero dzemuntu weshe pashi reshe kuti awaniswe mukana wekuenda kuchikora. Zvinoita kuti muntu iyeye avewo muntu urinani mangwani.

Ikurudziro kumubereki weshe kuti aendese mwana wake kuchikora zvinoita kuti andobeurwa pfungwa pamwe chete nekuhlangana nevezera rake.

Ikodzero dzemwana weeshe zvisinei nekuti unobva kumhuri yakaita sei, kuti awaniswe mukana wekuenda kuchikora uko kwakundobeurwa pfungwa.

Zvikora kubva zvepashi kusvikira zvepa dera, zvinokurudzirwa kuti zvipe vanofunda, zvikhafu zvine utano, zvinoita kuti vade kuramba vachiuya kuchikora.

Zvikora zvakaiswawo zvikwangwari zvinoita kuti vanenge vauya pachikora apa vaone nzvimbo dzavanenge vachida kuenda uye pekuisa motokari dzavo.

Ikodzero dzemuntu weshe kuti aendeswe kuchikora zvisinei nekuti wakaremara kana wakakuwara naizvozvo mbatso dzekufundira dzakaiswa marambu anoita kuti vantu vakadaro vakone kupinda mukirasi.

Zvikora zvepuraimari zvinofundisa vana zvekunyora mumabhuku pamwe chete nekudhirawo mifananidzo inosanganisira mhatso miti kapu kana motokari.

Mabhuku upenyu. Naizvozvo zvikora zvega zvega zvine mbatso inenge yakarongedzerwa mabhuku anoita kuti vanofunda vaone pekuerenga.

Zvikora zvepuraimari zvadetsera ana mukukura kwavo kubudikidza ngekubeurwa pfungwa ngemabhuku pamwechete nekufundiswa mitambo inoita kuti pfungwa dzavo dzibengenuke.

Zvikora zvepadera zvakudzidzisawo mishando yamaoko inosanganisira kuweridha zvinoita kuti vanofunda vave nemishando mangani.

Zvikora zvepadera zviri kuita mushando wakanaka maningi wekudzidzisa vanofunda maererano nezvemibato yemaoko inosanganisira kushanda nemakombiyuta uye nemichini.

Paita budiriro yakanyanya munyaya dzezvefundo pakuti vanofunda vakudzidziswa mishando yamaoko zvinoita kuti vawane zvokuita, vachinge vapedza chikora.

Zvikora zvapadera kusanganisira mayunivhesiti, vari kudzidzisa vanofunda mishando yamaoko inozovadetsera pakuwana mishando mune ramangwana ravo.

Zvikora zvepadera zvaita budiriro munyaya dzekufundiswa kwamabhuku padera pazvo zvavakudzidzisawo vanofunda zvemishando yamaoko inosanganisira kushanda nemichini yechiyungu.

Zvikora zvepadera zvinosangisa masekondari zvirikuita pundutso muupenyu hwevanofunda kubudikidza ngekuvadzidzisa mishando yemaoko inosanganisira kusona.

Zvikora zvapadera zvakaita semasekondari zvadetsera pakubudisa ana anenge akabeurwa pfungwa pamwechete nekungwara zvichiita kuti vave vandu vari nani mangwani.

Zvikora zvepa dera kusanganisira zve sekondari ne mayunivhesiti zvadetsera maningi paku waniswa kwe mishando ino sanganisira kugadzira uye kushanda na magetsi.

Zvikora zvapadera hazvichangodzidzisi mabhuku ega, zvakudzidzisavo mishando yamaoko. Inosanganisira kuveza zvinota kuti mishando ivhurike neramangwana.

Zvikora zvapadera zvirikuita mushando wakanaka padera pekufundiswa kwemabhuku. Vana vakudzidziswawo mishando yamaoko yakaita sekushanda nemagetsi .

Mukore uno kufunda kwakudadisa maningi kubudikidza ngemibato yemaoko inodzidziswa inosanganisira kushanda nemishini mikuru zvinozodetsera ramangwana ravo.

Zvikora zvapadera zvinofundisa vanofunda kuti vave neruzivo rwakanyanya nezvemagariro avo pamwe chete nemishando yavachazoita pane ramangwana ravo.

Kune mbatso dzemudurikidzanwa dzinoshandiswa sezvikora zvinoita kuti vana vakawanda vakwanise kufunda panguwa imwe chete zvichibetsera ndharaunda.

Hurumende pamwe chete namapazi anoidetseredza ,vanokurudzirwa kuti vawanise zvikwanisiro muzvikora, zvinosanganisira zvihlayo, namabhenji, uye mathebhuru ekuti vana vashandise pakufunda kwavo.

Zvikora zvesecondari zvine zvivakwa zvakanaka maningi, zvinosanganisira zvemudurikidzwana ,uye nzvimbo yekutambira mitambo inosanganisira bhora.

Zvikora zvega zvega zvinosungirwa kuva zvine zvikwanisiro zvakakwana zvinosanganisira zvihlayo uye matebhuru anoita kuti vana vaone pekugara kana vachifunda.

Zvikora zvapadera zvakaita semasekondari zvinokurudzira vanofunda kuti vapfeke mayunifomu zvinoita kuti pasava nerusarura pakati pevanowana nevanotama.

Ikuridziro kumubereki veshe akwanise kuendesa mwana vake kuchikora. Uko kwanondohlangana nevamwe vezera rake vachita zvamabhuku.

Zvikora zvizhinji zvesekondari zvinokurudzira vanofunda kupfeka uniform zvinoita kuti pasave nerusaruro pakati pevanowana nevanotama.

Vana vazhinji vesekondari vanoenda kuzvikora kwavanondogara temu yeshe variyo, vachitaticha mabhuku avo.

Mabhuku ndiwo akazara ruzivo maringe nezvinofundiswa muzvikora naizvozvo zvikora zvega zvega zvinenge zvine mbatso yakarongedzerwa mabhuku kuti vana vazotaticha

Zvikora zvega zvega zvinepatso inenge yakaiswa masherofu akarongedzerwa mabhuku akasiyana siyana zvinoita kuti vanofunda vawane zvekuwerenga

Zvikora zvesekendari zviriyo kudetsera muntu weshe kuti vakwanise kubeurwa pfungwa pamwe chete ngekuita mishando yemaoko imozovadetsera mangwani

Zvikora zvesekondari zvinodzidzisa kubeura kwepfungwa kuvana vanofunda padera pazvo vanodzidzisawo kuti vana vadade uye kukoshesa nyika yavo .

Zvikora zvakaita sezvesekondari, azvichangodzidzisi mabhuku ega. Vaakudzidzisawo mitambo yakatsaukana, inoita kuti vanofunda vave nemwiiri yakagwinya.

Zvikora zvepadera zvakaita sama sekondari zvinebudiriro yakanyanya mukudzidzwa kwemabhuku padera pazvo vano dzidzisawo zvemitambo yechinyakare.

Zvikora zvinowanisa anofunda pekuti vagare munguva yavanenge vari pachikora. Zvinodetsera maningi pakuwanisa vanofunda nguwa yakawanda yekuti vaerenge mabhuku.

Mukore uno chikora chawa kuwaniswa vana veshe zvasiyana nekudhaya kuti majaha Vega ndivo vaienda kuchikora zvinoita kuti mwana sikana abudirire munguwa inei.

Kune zvikora zvakawanda zvisiri zveruzhinji zviri kudetsera hurumende mukuwaniswa kwezvikora zvinotangura pashi kuzvikira zvepadera zvichibetsera maningi mudzidzo yevantu.

Zvikora zvakaita sema univesiti zvinopa mhatso kuvantu vanofunda apapo kuitira kuti vawane nguwa yakareba yekutaticha mabhuku avo.

Zvikora zvikuru zvakaita semaunivhesiti zvinemhatso inenge yakakura yakaiswa zvihlayo zvinokwana antu akawanda. Kuitira mishangano inechekuita nezvidzidzo zvepadera.

Zvikora zvepadera zvinowanza kuvakwa zvakaita zvemudurikidzanwa kuitira kuti vanofunda vakwanise kuwana pekufundira uye vachifunda vakawanda nguwa inwechete.

Mphatso dzezvikora zvepadera zvakaita semayunivhesiti, ndezvemudurikidzanwa kuitira kuti vana vafunde vakawanda, nguwa imwe chete.

Zvikora zvepadera zvemaunivhesiti zvinodetsera muntu weshe kubeurwa kwepfungwa pamwe chete yekushanda uye kufunda me ishando yavachazoita mangwani.

Zvikora zvepadera zvine mphatso ,dzaakwa zvinoenderana nemukore uno. Mukati mwacho mukaiswawo zvikwanisiro zvinosanganisira zvihlayo zvakanaka namabhenji.

Fundo yapadera aingowanikwi zvirinyore, zvinoda vantu vanoshanda nesimba, kuverenga mabhuku, kunyangwe neusiku neusiku.

Zvikora zvapadera inzvimbo ino waniswa zivo kunyanya kumishando yaka tsaukana naizvozvo vanoenda ku zvikora izvi vanenge vaka beurwa pfungwa.

Zvikora zvepadera zvakaita semaunivhesiti kuti inzvimbo inoda kuti muntu awane nguwa yakawanda yekuti atatiche zvinoita abudirire muzvifundo zvake.

Zvikora zvapadera zvadetsera maningi pakugadzirwa kwemishando yakatsaukana inosanganisira kurapa vantu vanenge varwara.

Zvikora zvepadera zvinowanisa vanofunda pamwechete namaticha zvikafu zvekuti varye zvinoita kuti mwiri yavo ive yakagwinya vachizoita mishando yavo.

Kubudikidza ngekukosha kwefundo yapadera vanofunda vakugara pachikora kana pambatso dziri muduze mechikora kuitira kuti vaone nguwa yakawanda yekutaticha.

Zvikora zvepadera zvakaita samaunivhesiti zvinembatso dzemuturukidzanwa zvinoita kuti vanofunda vakone kuita zvidzidzo zvavo vakawanda.

Zvikora zvepadera zvakaita samayunivhesiti zvinofanirwa kuwanda kuitira kuti veruzhinji vawane kwekuenda vachindofunda mishando yakatsaukana.

Ntaraunda dzezvikora dzinokurudzirwa kuva dzakashambidzika, kubudikidza nekutsvairwa, kusimwa maruwa uye kuchekererwa kwebundo.

Zvikora zvepadera zvinosungirwa kuva zvinemhatso dzinoenderanawo nemukore uno. Naizvozvo vakuru vanofanira kupota vachinasirisa kuti mhatso dzigare dziri dzichionekerawo.

Zvikora zvapadera zvinodetsera maningi pakuitwa kwemishando yakaparadzana inosanganisira uzoita nesi kana dhokodheya vachinge vapedza fundo yavo.

Zvikora zvepadera zvaita budiriro yakanyanyisa munyaya dzekushandiswa kwemishini yemukore uno inosanganisira makombiyuta nemapurojekita.